Barkanmu dai, wannan kasuwa ne da yake cike da wato hayaniya da kuma harkala na mutane wato kasuwa ne aka gwado mana da yake cike da hargisi, yake cike da kaiwa da kawowa ko ince kai komo na mutane wato maza da mata da suke kasuwanci a wannan wuri, wannan kasuwa an gwado mana yadda ake saida kayayyaki dake kasuwa wuri ne na taron jama’a, wuri ne da dubban mutane ko ince daruruwan mutane ko dubban mutane suke zuwa don saye ko kuma sayarwa, kasuwa wuri ne da ake kai kayan siyarwa ko kuma aje saya, wuri ne da ya ƙunshi shaguna, wuri ne da ya ƙunshi abubuwa da dama kamar su, kayan abinci, su kayan sawa, su kayan amfani na gidaje nay au da kullum du kana iya samunsu ne wato a kasuwa, kasuwa wuri ne da yake da shinƙoso na jama’a, wuri ne da ake kai komo wato a kusan kullum kasuwa ana bata da iyaka ko kuma rana, in kai baka shiga yau ba wani zai shiga, wannan hoto yana nuna mana kasuwa ne yadda ake kaiwa da kawowa, yadda ake hada-hada na kasuwanci da shinkosan jama’a, na gode.

.Barkan mu dai a wannan hoto an gwado mana mace ne wato mace ce da tayi shiga irin na amare kamar yadda muke gani a wannan hoto tayi ɗauri ne watau ɗaurin ɗankwali mai hawa hawa sannan tayi kwalliya ne da ake yin sa irin na zamani yayin da take ɗauke da kaya na ƙasaita na kuma bajinta a jikin ta sannan ta sanya sarƙa ko kuma ince tagunla da ake yin sa da “beads” ko kuma ince da duwatsun da ake yin a sawa a wuya na sarƙa da shi, sannan ta na ɗaauke da wannan tagunla a hannun ta wannan mata tayi fita ne irin fita na amare da ganin ta ba sai an tambaya ba ta yi shiga ne da amare suke yi a lokacin bikin su ko kuma ince lokacin auren su. Idan mace ta tashi aure za tayi irin wannan shiga ana ganin ta ko a taro ne ko a dubun jama`a ne ko a ɗaruruwan jama`a ne ana ganin ta an san wannan mace ce kuma amarya ce, itace amarya a cikin su, kamar yadda muke ganin ta tayi shiga ne da fararen kaya a jikin ta yanda ta ɗaura ɗankwalin ta fari wannan hoto dai yana gwada mana hoton mace ce wanda tayi shiga na ƙasaita shiga da kuma shiga wanda amare ke yin ta. na gode.

Barkan mu dai wannan hoto ko kuma ince hoto ana gwada mana hoton yarinya ne ko kuma ince yarinya ce da ta fara watau tafiya ko ince lokacin tafiyan ta na farko kamar yadda muke gani wannan hoto yana ɗauke da gida ne da dai yake ɗauke da kujera a ciki wanda aka gwada uwa gata nan a zaune ga kujera a gefen ta watau suna ɗaki ne na zama yanda ake zama ayi kalle kalle ayi wasanni da dai sauransu ga uwa yanda aka gwada ta a zaune da ita da ɗiyarta ko kuma ince da `yarta yayin da `yar ta tashi take wasannin ta take gwada farin cikin ta kamar yanda muke gani yarinya ce wanda duk duk bata wuce shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya da wani abu ba yanda take koyan tafiya ko kuma ince yanda tashi tafiyan ta a karo na farko ga uwan an gwado ta a cikin farin ciki tana murna na fara tafiyan wannan ɗiyarta ko kuma ince na fara tafiyar wannan `yan ta yayin da `yan da ta ga tashi ta fara tafiya ta gwado farin cikin ta a fili yanda aka gwado `yan tana dariya itama kuma uwar tana dariya dukansu suna nuna farin cikin su watau uwa ne da `yar ta yayin da `yar ta fara tafiya na gode.

Barkan mu dai wato wannan ana gwada mana matsaya ne na babban birnin binin, wato na jihar edo. Jihar edo dai babban birnin ce da take a ƙasar najeriya, wato edo jiha ce mai zaman kanta da take ɗaya daga jihohi talatin da shida da ke ƙasar najeriya. Wadda babban jiharta ko kuma in ce babban matsayar ta shi ne ake ƙira da binin, babban birnin ta kenan.. Yayin da aka gwado mana matsayarsu yadda yake Ga shi nan in ka shiga cikin birnin binin, wato za ka tarar da wannan gini da kuma gunki da yake a tsaye mai siffar mutum, yayin da wannan gini an yi shi ne da duwatsu sannan kuma da ƙasa siminti. Wato an yi ginin ne da siminti sannan da duwatsu. Yayin da kuma aka ɗaura gunki a kai. Wannan gunki yana sanye da wani irin tufafi na al’adansu a jikinsa. Wanda daga ka shigo wato birnin binin za ka gane cewa e wannan shi ne shaida na matsayarsu. Na gode.

Barka da warhaka, suna na Hassan Lawal Abubakar abun da ake nufi da burnt house, shi ne gida ƙonanniya. Gida ƙonanniya a Hausance misali gidan da already aka riga da aka gina shi tun daga foundation aka zo aka rufa shi ko mutum ya tare a ciki ko wanda ba mutane a ciki, amma dai wanda dai gaba ɗaya complete an riga ga an gama masa komai da komai da kayayyaki da komai a ciki gobara, yayin da ya zo ya tashi ya ƙona shi, shi ne abun da ake nufi da burnt house. Gobarar kuma yana iya kasancewa da sakaci ko irin na mata ko na majority ma na matane a gida tun da idan ya fita za ka iya samun ko sun kunna irin gas cooker an bar shi ya yi, ya yi ko kuma wani sa’in wutan nefa, wutan nefa ana barin wurare a kunne, a kunne in ba mutane a gidan koma da mutane a gidan in an zo, an kawo wutan in wutan ya zo da ƙarfi zai iya ya yi spark in ya yi sparking su kama wutan kawai distinguishing abunnan sai kaga gida yazo ya kone kurmus abunda ba'a fatanshi kenan. Kuma Akwai matakai na kiyaye irin waɗannan abubuwan sosai barayi yau kazo ka ce zaka daura abu akan wuta kabarshi ka nesa dashi ka barshi akan wuta ba, in abu aka barshi akan wuta kamar irinsu electric cooker idan abu ya yayi zaf zafi ya juye ya juya in abun cikin tukunya ya kone ya yayi barci, gobara ma na iya ka daura ka barshi akan wuta yayi zaf zafi ya juye ya juya in abun cikin tukunya ya kone ya yayi barci gobara ma na iya sa ya tashi kama waya koma konewan ya shi zai fara kama zin din tun daga cikin daki zai fara kama leda kasa ko kuma su katifa, sai kaga in abun ya tashi ya sai abun ya

Barka da war haka, suna na hassan Lawal Abubakar. Abun da ake nufi da kalman turanci zuwa Hausa shi ne (bankin of ze maket) shi ne da Turanci, to da Hausa fassaran shi, shi ne abin da ake siya a kasuwa. To abinda ake siya a kasuwa shi ne, kasuwa wani wurin dandali ne wanda kowa yake zuwa yake baje hajjansa, wani za a samu shi tumatir yake siyarwa, wani mashina ne, wani kayan abinci ne, wato kayan masarufi, wani kuma a’a kayayyakin sawa ne, wasu takalmi da jaka ne, wasu mashina ne su ke siyarwa. To kasuwa dai babu abinda bata haɗa ba, komai ta haɗa. To wani zaka samu ya zo kawai shi zai sai albasa ne ma, wani shi tumatir ne ya zo zai siya a kasuwa, wani kuma shi ya zo zai siya da abun nan. To haka dai abun da ake nufi da shi wannan kasuwanci, hada hada duk wanda ya shiga kasuwa zai siya abu, yo shi ne abinda ake nufi da (bankin of zi maket) wato kasuwa kenen. Kamar yanda yau da safe dana tashi Naje kasuwa ba abun da, da naje kasuwa nama na siya kilo da, kafin kaga anan abunda kenen da (bankin of zi maket)wato da Hausa.

Barka da warhaka A wannan hoto an gwado mana hoto na mota wato yadda ta ɗauko sa. kamar uyadda muka sani, safarar sa abune da yakje da matuƙar muhimmanci abu ne da vyake da matuƙar tasiri a xcikin al'umma, yayai da za ku ga cewa akan wato nemi sa a saya a inda yake da farashi mai sauƙi yayin da za ai amfani da irin wannan mota da muke gani mai buɗaɗɗen baya. Mota ce ta ɗaukan kaya, kuma mota ce ta ɗaukan sa. yayin da idana ka je inda aka samu a farashi mai sauƙi a ka saya, sannan ai ciniki da masu irin wannan motoci na ɗaukar sa, ai safararsa a ɗauko daga wannan wuri sannan a shigo da shi inda ake da buƙata inda ake so wato a saida, ko inda ake so ai amfani da shi. Wannan akan same su ne a afarashi mai sauƙi a inda aka je aka sayo. Wato akan yi safararsa safararsa ba zai tsaya a iya jaha kaaɗai ba ko a jaha ne za ku samu akwai wasu ƙananan hukumomi wanda ake zuwa a saye sun musamman akwai kasuwanni na ƙauyuka wanda ake zuwa cinsu sau ɗaya wanda za ku ga cewa a wannan ranar kasuwa akan fito da wato sa, akan fito da shanukai da yawa wanda za a fito da su na siyarwa kuma a saida su a farashi mai sauƙi yayin da jama'a za su yi turuwan zuwa wurin cinikayya a wannan wuri wanda zaka samu akwai irin waɗannan motoci masu buɗaɗɗen baya da ke jiran al'ummar da su kai sai sa, yayin da za su ɗauka su kai musu izuwa garuruwansu su kai musu i zuwa gidajensu da inda suke da buƙata. wanda wannan yakan taimaka kwarai da gaske wajen rage wato yawan farashi wato na sa da ake dasu a ƙasa ma baki ɗaya. YAnayin yanda ake safararsu, yayin da za ku ga cewa bama a iya jaha kaɗai ya tsaya ba, ba, akan yi safararsu daga wata jiha zuwa wata jiha, yayin da zaku ga cewa a wata jaha ja ku fahimci anfi saminsu a farashi mai sauƙi, yayin da wasu sukan yi amfani ma da yanar gizo wajen cinikayya da za'a tura musu da hoton su gani su ga girmansa ko a ɗauka musu hoton faifai su gani, su ga yanayin girmansa ai ciniki har a sadance a kaidan yadda ake da buƙata za a iya amfani da wannan mota a sako musu wato a kai musu har izuwa jahar su. Wasun kuma su kan yi tattaki da kansu su je su gani sannan su cinikayya, su saya a ɗauka a wannan mota mai baya a kai musu izuwa gidajensu a kai musu izuwa jahohinsu. Safarar saniya yana da matuƙar muhimmanci sosai kuma yakan rage yawan hauhawan farashi wato na sa ƙasa ma baki ɗaya, nagode.

barka da warhaka a wannan hoto angwado mana ne wato yanda motoci sukan jawo wato chunkoso har a samu wato tsatsayawa na abubuwan hawa ko kuma ince tsatsayawa na tafiye tafiye kamar yadda muka sani a kowani lokaci mafiya yawancin lokaci wato da safe yayinda ma'aikata suka fita zasu tafi wurin aukin su yan kasuwa ma suka fito zasu tafi wurin kasuwan cinsu yan kwadago da sauran su suka fito zasu tafi aikin su akan samu cinkoso da go slow na motoci yayinda idan aka sami titi da wanda yafito nan ko titin da rabe wato gida hudu wanda ya fito gabas kudu da arewa da kuma yamma wani lokacin akan samu cinkoso da tsatsayawa tsayawa na motoci a irin wannan yanayi yayinda wani lokacin kuma da yamma ne bayan an tashi awurin aiki wato yan kasuwa sun tashi a wurin kasuwan cin su yan wato kwadago masu aikin na karfi suma sun tashi a wurin aikin su zaka ga awanann lokaci ana samun cin koso da go slow na motoci yayinda idan akasmo mahada zaka ga an hadu an cika mota ta kasa wucewa mutane na suka sa wucewa wanda idan ba'a yi hakali ba ma akan iya samun wato hatsari hatsari a wannan wuri wanda ba'a fata shiya sa mafiya yawan lokuta akan samu wato wanda zai tsaya ya wato wani jami'in kan hanya wanda zai tsaya idan aka sami irin wannan yanayi na cinkoso da tsattsaya wa da go slow na motoci yayinda zai temaka wajen bada hannu ma wanda zasu wuce su wuce ya dakatar da wasu a haka ahaka har asamu kowa ya wuce ya tafi inda yake da bukata ma'aikatane suje da inda suke da bukata idan yan kasuwa ne suje inda suke da bukata mafiya yawan lokuta akan samu irin wannan wato cin koson motoci ne a birane sabida anan ne zaka ga akwai yawan ma'aikatu akwai yawan masana'antu akwai yawan wato kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu yayinda zaka ga jama'a da yawa kowa yana kokarin da ya isa wato inda yake so ya isa kowa na sauri yaje inda yake so yaje yayinda aka samu irin wannan go slo sai kaga ancika an tsaya a wuri guda an kasa wuce wa akan sa gaba an kasa baya shiyasa ake so ake na ajiye jami'i kan hanya wanda zai na temakawa mutane idan aka samu irin wannan cinkosa na go slow na motoci nagode

Barkanmu dai wannan hoto yana gwado mana wato gona ne da ake kira da gonar rogo Gina da ake kiransa da gonar rogo wato shi rogo aka Shuka shi ne a farkon damuna lokacin da ruwa ya fara sauka Sannan akan bar shi ya dan taso sannan bayan ya taso a zuba masa taki inya fara tasowa ana ciran rogo ne yayin da damuwa ta kusa karewa ko kuma in ce ruwa ya kusa ƙarewa. Shi rogo ana tone shi ne a ƙasa kamar yadda muke ganin gonarsa ya tsuro ya yi wannan ganyayyakinsa ya gama girma ya kosa ya kai a cire shi hi rogo akan tone shi ne a ƙasa wato yana fitowa ne a karkashin ƙasa ake tonan sa ana kuma sarrafa shi kala daban daban ko in ce launi daban-daban. Ana firansa a jiƙa a ruwa a yi tuwansa. Ana tuwansa wanda ake kira da tuwon alabo bayan an yi garinsa kenan amnan dambunsa wanda ake kira da dambun rogo wasu suna ce masa dambun alabo. Wannan gona ne ake nuna mana gona na gonar rogo. Wato gona ne da aka yi shukan rogo a cikinsa. Na gode.

Barka da war haka! A wannan hoto, an gwado shugaba ne yayi da ya je wato gaida sarkinsa. Kamar yadda muka sani, shi sarki mutum ne da yake da matuƙar muhimmanci shi sarki mutum ne da yake da daraja. Mutum ne da ake wato karrama shi, ake kambama shi a tsakanin al'uma. Yayin da mabiyansa ko in ce al'umar yankinsa suke wato jin maganarsa, sannan suke yi masa ladabi da biyayya ba ma al'umar yankinsa kaɗai ba yayin wato sarki yake a duk inda yake, al'umar wato jiharsa, za su yi masa biyayya. Ba iya jiharsa kaɗai ba, har al'umar ƙasarsa ma baki ɗaya za su yi masa biyayya sabida sarki mutum ne da yake da daraja; mutum ne da yake da faɗa-a-ji. Misali, yayin da wato al'umar yankinsa suka tada wani tarzoma ko husuma, suka tayar zai wato kira su yai musu magana kuma za su ji maganarsa a samu zaman lafiya, a samu kwanciyar hankali Yayin da suka shiga wani damuwa ko hali na damuwa zai yi iya bakin ƙoƙarinsu ya ga ya tallafa musu abin da ya fi ƙarfinsa, ya fi ƙarfin arzikinsa zai iya kai kokensu wato koda a wurin gwamnati ne don ta taimaka musu. Shi sarki wato jagora ne a tsakanin al'uma jagora ne a tsakanin mutanen yankinsa; jagora ne tsakanin mutanen jiharsa; jagora ne a tsakanin mutanen ƙasarsa ma baki ɗaya. Shi ya sa sarakuna mutane ne da ya kamata a girmama su; mutane ne da ya kamata a musu ladabi Kamar yadda muka sani, gaisuwa irin na sarauta akan wato yi jinjina wasarki yayin da za a gaishe shi. Duk inda sarki yake da ka samu yana da wato fadawa, yana da dogarawa waƴanda suke yawo da shi, suke binsa don wato kare lafiyarsa da kuma wato ƙare wato wani ko da za a iya kai masa wato sukan kare ba shi wato tsaro na musamman. Yayin da duk inda ya shiga yanayin shigansa, yakan yi shiga ne ƙawataccen shiga wanda um zai sanya wato tagulla a wuyansa da hula mai kyau wanda zai gwada cewa wannan hula na sarauta ne. Yayin da ya fito aka gan shi, duk aka gan shi za a gane cewa wannan sarki ne, ba sai an tsaya ana tambaya waye wannan ba Daga nan kuma, za a yi ƙoƙari ai masa gaisuwa na musamman, wato gaisuwa irin na ban-girma da ake yi wato wa mai sarauta, gaisuwa irin na jinjina da ake yi wa sarki. Na gode.

Barka da war haka! A wannan hoto an gwado mana hoto ne na sarakuna yayin da sukai fita na ƙasaita, sukai fita na bajinta wanda suke wato sanye da fararen kaya a jikinsu. Sannan suke sanye da tagulla a wuyarsu. Kamar yadda muka sani, sarakuna mutane ne da suke da muhimmanci a tsakanin al'uma gabaki ɗaya. Ko kuma a tsakanin al'umar yankinsu da wanda ma ba yankinsu ba. Wani lokacin, sukan yi wato taro na gwada farin ciki wa junansu yayin da akan samu haɗin kai na sarakuna na tattauna yanda za su kawo cigaba ma yankunansu, yanda kowane sarki in ya koma yankinsa zai janyo wato abin da zai kawo cigaba wa yankinsa i zuwa ga kan matasa har da ma manyan. Yayin da ya ga al'umar yankinsa suna zaune babu abin yi wanda zai iya jawo wato lalacewa da tarbiyyarsu zai yi ƙoƙari ya cewa ya samar musu da abin yi. Wanin ma idan abin ya fi ƙarfinsa zai yi ƙoƙari ya kai ga mataki na gaba yanda za a je a taimaka musu, su samu abin yi, su rage wato zama a layin unguwa haka. Kamar yadda muka sani, sarakuna sukan jajirce wato gurin cigaban al'umar yankinsu, al'umar jiharsu da kuma ma al'umar ƙasarsu baki ɗaya. Yayin da za su yi wani biki ko taro, sukan gayyaci wato ƴan uwansu sarakuna wanda za su zo su mara musu baya su taya su farin ciki na wato wannan biki da suke ciki, walau biki na suna ne, walau biki na wani abu na al'ada da dai sauran bukukuwa da muke da su. Kamar yadda muke gani a wannan hoto wato waƴannan sarakuna su ma suna cikin farin ciki ne yayin da da kaye-kaye na sha a wato a kusa da su A duk inda sarki yake, da ka samu akwai masu wato tsaron lafiyansa wanda ake ce musu wato dogarawa ke nan, waƴanda suke bin sarki, suke wato tsaronsa, suke taimaka masa yayin da ake mara masa baya wanda yake ƙara wato ƙaimi da ganin daraja na sarki da kuma sarautan ma baki ɗaya. Yayin da sarki ya fito, za ka ga ana ƙoƙarin a yi masa gaisuwa irin na ban-girma, gaisuwa da za a duƙa masa har ƙasa kafin a gaishe shi. Wannna yake gwada cewa an karrama shi, an daraja shi, an kuma kambama shi. Na gode.

Barka da war haka! Wannan hoto ya gwado mana wato hoto ne na yaro da yake rawa wato a gaban wato manya ko kuma in a gaban wasu fitattu ko in ce shuwagabanni na gari. Kamar yadda muka sani, idan za ai taro na musamman, walau taro ne na bikin suna akan gayyaci mutane da za su zo yayin da ake son a samo waƴanda za su ƙawatar, za su ƙayatar za su sa nishaɗi a wannan taro da ake yi. Yayin da za ka ga wanin akan samo wanda zai yi kiɗa ko kuma ya yi busa na sarewa yanda za a samu wayanda za su tashi su yi rawa wato nishaɗantar da mutane. Wani lokacin kuma za ku ga biki na aure yayin da idan aka gayyaci mutane za ai ƙoƙari a samo makiɗa da mawaƙa inda za su zo su ƙayatar wato su nishaɗantar da wannan wuri. Kamar yadda muka sani, yara ma ba a bar su a baya ba. Yara suna da wato wani lokacin sukan yi ƙoƙari na ganin cewa sun nishaɗantar da mutane. Kamar yadda muke gani, wannan yaro ya zo ne ya fito a yayin da ake taro wato kowa yai wankansa ya ƙawataccen kaya, yai kwalliya yanda ya gwado cewa ana wato biki ne na farin ciki, biki ne na nishaɗi yayin da yaron ya tashi, yake wato nishaɗantar da mutane. Ta hanyar yin rawa a gabansu. Kamar yadda muka sani, yara suna da son wato tsalle-tsalle, suna da son abubuwa da zai wato jijjiga jikinsu. Duk da dai da ma yara suna ɗauke wato da ƙarfi a jikinsu. Abin da wato ake so a nuna mana a nan shi ne yayin da aka tashi taro na biki taro na suna, taro na siyasa da sauran tarurruka da ake yi na jama'a akan yi ƙoƙari a nemo wato waƴanda za su zo su nishaɗantar da wurin; waƴanda za su zo su sa mutane a cikin farin ciki yayin da wani koda ya zo ne da haushi koda yana zaune ba ya wato gwada farin ciki za ka ga sun nishaɗantar da shi, sun sa shi wanin ma yai dariya, wanin yai murna, ya sa shi farin ciki na wannan wato rawa da aka yi ko kuma kiɗe-kiɗe da za a yi a wurin wannan biki. Wato shi biki ko kuma in ce taro ya danganta: ana son a duk taro a samo waƴanda za su wato nishaɗantar da wannan taro kafin a tashi a taron. Na gode.

Barkanmu dai a wannan hoto a gwado mana ne ko kuma ina ne an nuna mana ne yaro da yake wato yana zaune a tsohon kitchen kuma in ce kitchen na gargajiya kamar yadda muke gani Wannan kitchen tsohon kitchen ne da aka fi amfani da su shekarun baya kenan ko kuma ina ce aka fi anfani da su a ƙauyuka da kuma wasu sassa ma na buranen ana amfani da su har yanzu da kitchen tsohon kitchen ga shi na yanda muke gani murhu ne ake kiransa wasu sukan kira shi da kurhu yadda yaron ya kawo wato karare da aka fidda su da kuma icce ya haɗa wuta da shi. Wato wuta ne da aka haɗa haɗin gargajiya yadda akan haɗa wani lokaci a sa masa kalanzir a kyasta ashana wani lokacin kuma akan iya saka ledoji a sa ashana akan yi amfani da abubuwa da dama ko roba wajen hada wannan wuta. Sannan ga tukunya da a kai ɗaura shi ma tukunya ne irin na zamanin da. Tukunya ne tsohon tukunya da da ake amfani da su, shi ne a kan wuta da yaron ya ɗaura. Wato wannan hoto a takaice dai yana gwada mana yaro ne da yake tsugunne a tsohon kitchen. Na gode.

Barka da warhaka! Sunana Hassan Lawal Abubakar. Abun da ake nufi da burnt house shi ne, gida ƙonanniya. Gida ƙonanniya a Hausance misali, gidan da already aka riga da aka gina shi tun daga foundation aka zo aka rufa shi, wa'ansu wa'anda za a samu mutum ya tare a ciki, ko wanda ba mutane a ciki amma dai gida dai, wanda dai gabaɗaya complete an riga da an gama masa komai da komai da kayayyaki da komai a ciki, to, gobara, gobara yayin da ya zo ya tashi ya ƙona shi, shi ne abun da ake nufi da burnt house. Gobaran kuma yana iya kasancewa da sakaci, ko irin mata, ko, ko na um majority ma dai, na mata a gida, in maigida ya fita su za ka iya samu ko sun kunna irin gas cooker, an bar shi ya yi, ya yi, ko kuma wata sa'in wutan NEPA. Wutan NEPA, wani sa'in na barin wurare a kunne a kunne, to, in ba mutane a gidan, ko kuma da mutane a gidan, in an zo an kawo wuta da ƙarfi, in wutan ya zo da ƙarfi, zai je kawai, in yai sparking, to wayoyi da wayoyi za su zo su kama kawai wuta kawai, sai ka ga in ba ai abun nan ba, sai su fara da distinguishing abun nan, sai ka ga gida ya zo ƙone ƙurmus, abun da ba a fatan shi ke nan. Kuma akwai matakai na kiyaye irin wa'innan abubuwa sosai. Ba za a yi yau ka zo ka ce za ka ɗora ka yi nisa da shi a wuta ba, in abu ma

Barka da warhaka, suna na Hassan Lawal Abubakar abun da ake nufi da burnt house, shi ne gida ƙonanniya. Gida ƙonanniya a Hausance misali gidan da already aka riga da aka gina shi tun daga foundation aka zo aka rufa shi ko mutum ya tare a ciki ko wanda ba mutane a ciki, amma dai wanda dai gaba ɗaya complete an riga ga an gama masa komai da komai da kayayyaki da komai a ciki gobara, yayin da ya zo ya tashi ya ƙona shi, shi ne abun da ake nufi da burnt house. Gobarar kuma yana iya kasancewa da sakaci ko irin na mata ko na majority ma na matane a gida tun da idan ya fita za ka iya samun ko sun kunna irin gas cooker an bar shi ya yi, ya yi ko kuma wani sa’in wutan nefa, wutan nefa ana barin wurare a kunne, a kunne in ba mutane a gidan koma da mutane a gidan in an zo, an kawo wutan in wutan ya zo da ƙarfi zai iya ya yi spark in ya yi sparking to wayoyi da wayoyi za su zo su kama sai ka ga in ba abun nan sai gida yaƙo ne ƙurmus, abun da ba a fata shi ne kuma. Akwai matakai na kiyaye irin waɗannan abubuwan sosai yanayi ya zo kace za ka ɗaura abu kai nisa da shi ba kaman misali ka bar shi a kan gas cooker ba.

Kaman misali, ai kowa ya ji lokacin da yake cewa shugaban ƙasa a dawo mana da tallafin mai kowa ya ji wannan saboda talaka ne ke mora, yake amfana tallafin man nan kai tsaye don haka abun kunya ne a ce ya fito ya rinƙa irin abun nan. Ai mu ba mu siyasar mu da adawa duk wanda ya kawo cigaba in ya zo da magana ta gaskiya, muna yaba masa a dai-dai wannan lokacin nake faɗa maka cewa ni, a matsayi na na ɗan cewa an ba ni mara na jam’iyyan apc. Idan ka ɗaga ido ka duba senator Shehu Buba, senator mu na Bauchi ta Kudu, abun da Senator Buba Shehu yake yi a jahar Bauchi ba ma maganan yankin Bauchi ta Kudu da Arewa ba, na tabbata da wanda irin sa gwamna yake yi da ba haka jihar Bauchi take ba. Tallafin abun da ya shafi makarantu, tallafin abun da ya shafi a ba da wasu kuɗaɗe na kasuwanci babu abun da Shehu Buba ya bari, Shehu Buba mutum ne wanda yake, ina da tabbacin cewa da a ce gwamna ya yi koyi da ire-iren wannan abun da Shehu Buba yake yi da al’umma ba su cikin ƙuncin rayuwa yanda ake ciki a yanzun. Amma shi da ya tashi ba abun da yake yi sai dai koran mutane, ma’ana ma inda suke sana’oinsu ‘yan kasuwancinsu ɗan containansu duk aka kore su, shi ne suka shiga wani hali suka rasa gaba suka rasa baya, iyakansa kenan senatan nan kaman mutane na ganin ko yana da hararar kudi ba na gwamna shi ya sa yake musu abubuwa, ai senator Shehu Buba shi yake hararar kujeran gwamna ba al’ummar jihar Bauchi ne suke hararo masa kujerar gwaman kuma ina tabbatar maka da cewa In sha Allahu Senator Shehu Buba sai in ce maka ko ya ƙi ko ya so biiznillahi ta’ala mu za mu je mu jawo shi da ƙarfi ya yi hakuri ya tausaya ma al’umma ya zo ya karɓa wannnan kujera in Allah ya kai mu shekara ta dubu biyu da ishirin da bakwai cikin yardan Allah kafun ƙarfe goma biznillahi ta’ala an sanar da Shehu Buba ya ci zaɓe. In Allah ya yarda kuma muna tsammanin In Sha Allahu jam’iyyar apc za ta ba shi ticket cikin sauri, biznillahi ta’ala, Salisu Isah kenan da aka fi sani da sautissunnah wani ɗan jam’iyyar apc a jihar Bauchi.

Barka da warhaka! a wannan hoto an gwado mana yara ne yanda suke ɗiban ruwa wato a famfo wanda wato hukumar agaji tar musu kamar yadda muka sanni yara wato suna da san wato aiki ko ince wasa da ruwa suna da san gudanar da rayuwarsu ds ruwa kamar yadda muka sanni ruwa abune mai matukar mahimmanci wato abune mai matukar tasiri a tsakanin al'umma yayin da zamu ga cewa di inda ruwa yake yara sukan yi ƙoƙarin zuwa wannan wuri wato su je sui su wanke hannun su wannan zasu je ne wato dan su sha yayin da zamu ga cewa zasu iya amfani da hannun su wajen wato buga wannan famfo kamar yanda muka sanni wannan famfo famfo ne na tuka-tuka famfo ne na gargajiya yayin da zaku ga cewa akanyi amfani da hannu wajen buga shi yanda zai ja iska sannan ruwa ya fito yara kuma dama suna da san ruwa suna da san wasanni da ruwa ko ma ba wasanni ba sukan yi amfani da hannun su wajen shan ruwa shiyasa zaku ga yara ko sun fita a layin unguwa in suka samu irin wannan famfo na gargajiya famfo na tuka-tuka kanyi amfani da hannun su su wanke hannun su su sha wannan ruwa sannan sukan iya zuwa wato da abubuwa da ya shafi na ɗiban ruwa su je su ɗebi wannan ruwa yakan taimaka musu ƙwarai da gaske yayin da muka ga cewa wasu yaran ma idan suka ga irin wannan ruwa na famfo sukan iya tsayawa suyi wanka abunsu yayin da zamu ga cewa kowa zai miƙa hannun sa ya tari wannan ruwa yara dama suna da san wasan ruwa irin wannan famfo na tuka-tuka yakan taimaka ma mutane ko kuma ince wa al'umma baki ɗaya yayin da zaku ga cewa akanyi wuyan ruwa a lokuta daban-daban wanda zaku ga wani lokacin ma akan rasa ruwa da za ai abinci ko a rasa ruwa da za ai wanka da sauran su yayin da zaku ga cewa akanyi ƙoƙari wato ai irin wannan famfo na tuka-tuka na gargajiya wanda zai taimuki al'umma yayin da za ayi ƙoƙari a je wato a ebi wannan ruwa kamar yadda muka sanni wannan ruwa tsaftataccen ruwa ne da yake futowa wanda za'a iya ɗiba a tafu dashi gida a je ai aiki dashi da ya shafi abinci ya shafi sha ya shafi duk wasu buƙatu ko ayyuka da yakamata ayi da ruwa shiyasa zaku ga cewa yara ma ba a bar su a baya ba yayin da suka ga irin wannan famfo walau gurin wasan su suka fito ko sun futo wurin wani wasanni nasu wato zasu iya tsayawa idan suka ga wannan famfo sui amfani da wannan ruwa wajan sha in yara sukai tsalle-tsallen su suka gaji suna buƙatar ruwa zasu yi amfani da wannan ruwa na famfo na tuka-tuka da ake taimakawa ayi wa al'umma su zau su tsaya a wurin su wanke hannun su su sha yakan taimakawa yara ƙwarai da gaske za bayan sha zasu iya ɗiba su gudanar da wasu wasannin su dama wanka wato da wannan ruwa Nagode!

Barka da war haka! Wannan hoto an gwado mana yara ne da suke wato wasanni a fili a farfajiya, wato fili na waje, wato sukan yi irin wannan wasa lokuta daban-daban. Wani lokacin sukan yi irin wannan wasa da rana; wani lokaci sukan yi irin wannan wasa da yamma. Wani lokacin ma sukan yi irin wannan wasa hadda dare yayin da farin wata ya fara haskawa. Yara sukan firo wato dandali. Kamar yadda muka sani yara ƴan son wasanni ne kala dabn-daban Yayin da sukan ware ware lokaci idan suka dawo daga makaranta za ka ga yaran unguwa sun yi haɗin kai sun fito wato dandali sun fito fili da za su gudanar da wasanninsu. Wannan wasa ya ƙunshi wato riƙe hannaye yayin da ɗaya kuma zai rinƙa zagawa yana ajiye abin da zai yi wasan da shi yayin da ya ajiye a bayan wani, shi ma zai yi ƙoƙari ya ɗauka da gudu ya fara zagawa. Kamar yadda muka sani, yara suna da son wasanni kuma yana da kyau a bar yara su yi wasannin a lokacin da ya dace, wato a lokacin da ba lokacin makaranta ba. In lokacin karatu ne, za a tura su su tafi makaranta, su je su yi karatu, su dawo gida. Bayan sun dawo, za a ba su abinci su ci. Bayan sun ci abinci, yana da kyau a tanadar musu da wuri wato in hutawa za su yi, su huta, in suna da aiki da aka ba su na gida su yi, ko kuma a ɗaura su a kan hanya in ba su iya ba, a ganar da su yadda za su koyi wannan aiki su yi yanda za su je makaranta a ba su maki. Sannan baya ga nan, yana da kyau a bar yari wato yara su yi wasa irin na dandali, wasa da za su fita da ƴan'uwansu su je su yi. Wannan wasa yakan jawo haɗin kan yaran unguwa, yakan jawo haɗin kan yaran layi. Za ka ga yara a unguwa sun san ƴan uwansu kuma suna son junansu, sannan ta sanadiyyar wato wasanni sukan jawo musu haɗin kai har i zuwa tasowansu. Wasanni abu ne da yake da kyau, abu ne da yake wato ƙara ma yara lafiya a jikinsu. yana da kyau su yi wasanni bayan wato sun dawo daga makaranta ko bayan sun yi wani aiki na gida. Yana da kyau a bar su su fita dandali wato inda za su je su yi wasanni da ƴan uwansu yara. Wannan yakan sa su nishaɗi, yakan sa wato yara cikin farin ciki Ta yanda za su so junansu, za su so ƴan uwansu, za su taso masu tausayin wato ƴan uwansu. Na gode.

Barka da warhaka! a wannan hoto an gwado mana ne yanda yara wato suke wasa na tuka taya kamar yanda muka sanni wasan tuka taya wato yara sun jima suna yin sa wanda yakan jawo musu haɗin kai wato a tsakanin su tun izuwa suna yara har izuwa girman su kamar yanda muka sanni wasan tukan taya wasa ne da wato yara suke da san yin sa wanda zaku ga cewa yaran unguwa um musamman ma idan suka dawo daga makaranta sukanyi ƙoƙari su futa wajen wasa wanda wannan wasan ya shafi wannan zaku ga cewa sukan za samu fili ne na dandali wanda zasu yi wannan wasan tuka taya yayin da zasu ta guje-guje suna kewaye wuri wato da tukan da tayan wanda zaku ga cewa wasu ko yara sukan yi amfani da hannun su wajen tukawa wasu kuma sukan yi amfani da kara ko wani ice wajen tuka wannan taya wannan wasa yakan farantawa yara rai kuma ya kan nishaɗantar dasu kamar yadda muka sanni yara su ƴan san wasa ne a lokuta daban-daban wanda dik abunda suke a rayuwa suna yi suna haɗawa da wasa wannan abun yakan taimaka musu kamar yadda muka sanni sukan yi wasa wato na tserar na taya yayin da zaku ga cewa wannan za'a ta kewaye zasu ta kewaye fili ne suna ta tukawa ana rigyar wato ana rige-rige wannan ya wuce wannan wannan ya wuce wannan wani lokacin kuma sukan yi wasan taya har suyi wato gasa su saka gasa akan sa yayin da zasu yi amfani da jan layi wanda wato zasu tashi da da farko wanda zasu tashi gaba ɗaya a tare sannan su sa daidai inda zasu sa alama ko shaida na inda idan suka isa wanda ya fara zuwa shi yaci yayin da zasu fara da gudu da wannan taya su tuka har izuwa inda suka sa wurin tsayawa wanda zasu cire wanda yaci wato wannan gasa na tuka taya bayan gasa da suke yi wani lokacin zaku ga cewa yara ko aiken su akayi sukan yi amfani da taya sui sauri wajen zuwa wannan aika sabida yara suna san wato wasanni acikin rayuwarsu wanda wannan wasannin yakan taimaka musu wajen jijjiga jikin su wajen ƙarin lafiya a jikinsu da dai sauran su yara ƴan san wasa ne musamman ma wasa na tuka taya zaku ga idan aka aiki yara wani lokacin zasu ɗauki taya yayin da zasu yi gun su fita a guje da tayan su je su sayo wannan aika da aka aike su ko su je su faɗi su ida wannan aika da aka aike su su dawo akan lokaci yana sa wato yara yana ƙara musu himma wajan gudanar da wato ayyukan su in aikan ne zaku ga cewa yaro ya tafi nan da nan ya dawo nan da nan wato sabida wannan tuka taya wani lokacin kuma sukan futa wasannin su dai kawai a dandali a ta kewayo wato fili da wannan taya wannan kuma su saka shi a gasa wanda za ai guje-guje na taya wasan tuka taya wato tuka taya yakan taimakawa yara ƙwarai da gaske dan yara ƴan san wasa ne Nagode!

Barkanmu dai a wannan hoto an gwado mana yara ne suke bacci a kan tabarma da suke bacci a kan tabarma. Ma'ana wannan hoto yana nuna mana cewa yara idan suka dawo ko kuma in ce bayan sun je makaranta sun dawo ko kuma ina ce sun yi taya iyayensu aikace-aikace na cikin gida ko in sun yi wasanni da junansu a cikin. Yana da ƙyau su sama lokaci don su huta shi bacci hutu ne da yake ƙara wa yara lafiya a jikinsu. Kamar yadda muke gani gida ne ko dai ina ce harabar gida wasu suna iya cewa farfajiyar tsakar gida, an yi suminti ne a gefen farfajiyar na tsakar gida gefe guda kuma ƙasa ne ba duka gidan aka yi simintinsa ba akan shimfiɗa musu tabarma suka kwanta a kai. Waɗannan yara 'yam mata ne guda huɗu da suke kwance suke hutawa bayan sun gaji ko kuma in ce sun yi aikace-aikace sun gaji. Wannan hoto ya nuna mana yara ne da suke bacci a kan tabarma. Na gode.

barkan mu dai a wannan hoto an gwado mana yara ne da suke amfani da hannun su wajen janyo ruwa wato a famfo na tuƙatuƙa kamar yanda muke gani irin wannan famfo mafiya yawar lokuta an fi samun su ne a ƙauye wani lokacin da kuma wasu sassa ma na birane shi wannan famfo na tuƙatuƙa da ake samun sa da ake yin sa ana amfani ne da hannu wajen janyo ruwa daga ƙasa ko kuma wajen zuƙo ruwa yana amfani ne da iska yayin da ake danna shi ƙasa ake bugawa ake ɗaga shi kuma sama da hannu, ruwan kuma yana janyo ruwa yana hura iska yanda zai janyo ruwa ya fito kamar yanda muke gani a wannan hoto ga yara nan sun zo su wurin guda huɗu ɗaya ya je yana aiki wato dannawa yana aikin buga wannan famfo ta yanda zai janyo ruwa daga ƙasa yayin da kuma sauran yara `yan uwansa su uku su kai amfani suma da hannayensu suke taran watau wannan ruwa suke amfani da shi suna taron wannan ruwa ne suna sha wannan hoto dai a taƙaice yana nuna mana yanda yara suke amfani ko ince yanda ake mafani da famfo na tuƙatuƙa yanda ake amfani da hannu a zuƙo ruwa na famfon tuƙatuƙa na gode.

Barkan mu dai a wannan hoto, an gwado mana ne yanda al`ada yake kowani ƙasa a ƙasashe da dama kuma ince a ƙasashe ana samun wato al`ada ko kuma ince bambance bambance na al`ada kamar yadda muke gani a wannan hoto an gwado mana wato al`ada ne yanayi yanda wasu suke al`adan su har suke rawa wato na irin al`adan su da kuma ƙabilan su, kamar yanda muke gani wa`yannan sun ɗaɗɗaura wato huluna ne da yake ɗauke da “bead” sun san sanya tufafi a a ƙugunsu sun ɗaɗɗaure abun da ake kira da fata ko buzu a jikinsu sannan ƙafafuwansu kuma ga sarƙuna nan ga sarƙa na nan an ɗauɗaure su a ƙafansu yayin da suke rawa kowani jaha ko kuma ince yawanci kowani ƙabila kowani ƙabila na wani yanki suna da irin ɗabi`a ko kuma ince da al`adan da suke amfani da shi, Yarbawa da al`adan su, Igbo da al`adan su, Hausa da al`adan su, da kuma irin yanayin da suke shiga na al`adan su da kuma yanda suke rawa na al`adan su wannan hoto dai a taƙaice yana gwada mana al`ada ne yanda ake shiga na al`ada da kuma rawa na al`ada, na gode.

barka da warhaka a wannan hoto a gwado mana ne yanda watau ake tattaunawa kamar yadda muka sani tattaunawa abu ne da yake da mattukar muhimmanci yayin da wani matsala ya taso ya na da bukata a yi zama a kai za'a zauna a tattauna wannan matsala har a samo yanda za'a shawo kan wannan matsala baya ga nan akwai tattaunawa da za'a yi ko da na taro ne in za'a yi biki akan zauna a tattauna na yanda bikin zai gudana na yanda za'a fara tun daga farko da shirye shirye na abubuwa da za'a yi a wannan biki za'a zauna ne a tattauna yanda za a yi tsare tsare baya ga nan akan tattauna biki ko da na suna ne akan zauna a yi zama a tattauna yanda za'a yi baya ga nan akwai bukukuwa ko kuma ince taro da ake yi na siyasa nan ma akan zauna a tattauna a fi da tsare tsare na yanda za'a gudanar da wannan hidima da sauran su tattaunawa abu ne da ya ke da mattukar muhimanci ya ke da tasiri a tsakanin al'uma yayin da idan ba'a zauna aka tattauna akan abin da za'a yi ba sai ka ga an yi abun ba tare da an samar da yande ake da bukata ba shi yasa ake da bukata duk lokacin da za'a yi taro ko wani abu mai muhimmanci walau abunnan makaranta ne za'a yi shi walau abunnana wani toh ma'aikata ne za'a yi shi walau abun nan a kasuwa ne za'a yi shi akan zauna a tattauna yanda zai fi da watau za'a yi abun da zai ba da ma'ana za'ayi abun da zai ba da watau muhimmanci sobida an tattauna an yi tsare tsare na yanda za'a yi wannan abu tattaunawa abu ne da ya ke da mattukar muhimmanci kamar yadda muka sani shi tattaunawa akan yi shi ne ba wai lalai sai maza su kadai ba a'a mata ma sukan watau tattauna akan hada taro na maza da mata yan da kowa zai iya tashi ya fito ya fadi ra'ayin sa kowa da irin ra'ayinsa yayin da aka jira a yi wannan aka ji na wannan abun ya hadu yayi biyu akan samo da watau maslaha na yanda za'a tafiyar da wannan abu walau abunsai ka ga ya haifar da damun ido watau abun sai ka ga ya ba da daidai abun da ake so shi ya sa ko da yaushe tattaunawa ya na da mattukar muhimmanci nagode

Barka da warhaka! a wannan hoto an gwado mana hoto ne na kare kamar yanda muka sanni kare yana da muhimmanci a tsakanin al'umma shi kare wato akan yi amfani dashi ta hanyoyi daban-daban wasu sukan yi amfani da kare su ci a matsayin wato nama da zai ƙara gina musu jiki ya kuma basu lafiya wasu su kanyi amfani da kare wato a gidajen su ya zame musu tsaro ma'ana abinda nake nufi a nan akan tsaro ya kan zame musu wato kamar hukuma yayin da za'a ajiye shi a gida ye gadi kare abune da yake so arika bashi abinci musamman ma nama kare yana da buƙatan nama yana san nama yana kuma da buƙatan gashi yana son ƙashi a tanadan masa abincin da yake so a tanadan masa ruwan da yake sha yawanci garurruka idan suka ga wato wani baƙo wanda basu sanni ba ya shiga gidajen wato iyayen gidan su su kanyi haushi su bi ƙoƙarin ma wani lokacin su bishi wasun kuma wato akan samu a koyar dasu yanda zasu wato gudanar da wasu ayyuka shiyasa ko a hukuma ne na jamu'an tsaro da muke dasu zaku ga wani lokacin a kanyi amfani da karnuka wajan da zasu bada nasu gudunmawa su bada nasu taimako wajen da za'a bi har a kama ɓata gari yayin da wa'innan karnuka za'a samu ƙarnuka ne wa'inda aka basu horo na musamman wanda aka basu horo na yanda zasu gano wato ƙamshin ƙafa ko ƙamshin yanda ƙafa ya bi yayin da su kuma hukuma na ƴan sanda zasu ɗauki wannan kare ko kuma su ebi wa'innan karnuka biyu ko uku ko ma fiye da haka su sa su akan hanya yayin da wa su suke ƙoƙarin bin ɓata gari suka tsere musu za ai amfani da kare wajan yanda za'a bi su rika wato shunshuna hanya suna gano dik inda ƙafa ya bi yanda duk inda ƙafa ya taka zasu iya gane cewa nan wurin ƙafa ya taka toh idan karen ya wuce gaba yana tafiya wato jami'an tsaro sukan bi wannan kare har iz i zuwa inda zai wato kai su ana ganin yanda yake tafiya zasu dunga tun karar wato yanda ɓata garine suka bi har a samu kaga an shawo kan su an kamasu ta sanadiyyar wato wannan kare kare yana da matukar mahimmanci a tsakanin al'umma yana kuma taka rawar gani a tsakanin al'umma Nagpde!

Barka da war haka. Wato a wannan hoto, an gwado mana ne yanda ake wassani, na kiɗar ganga. Kamar yadda muka sani, ganga a kan yita ne da fata na dabba. Yayin da a shekarun baya, a kan yi amfani dasu wanda har a yanzu ma ana nan ana cigaba da amfani da su. Wato ganga, abu ne da yake da matuƙar muhimmanci, wasannin kiɗa na ganga, abu ne da yake da tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da aka tashi wato biki na aure, a kan nemi wato ganga, ayi wato kiɗa, yayin da wasu za suyi rawa, a wannan kiɗa. Baya ga wannan, na kiɗa da rawa da akeyi na ganga, na bikin aure, a kan samu wato wani, wanda ko da biki ne na suna, nan ma akan gayyaci wa'inda zasu zo, suyi ganga, suyi kiɗa, a wannan wato suna, ko kuma in ce a wannan haihuwa da akayi. A kan nuna farin ciki ne, a kan nuna wato mahimmanci da ganga, da kiɗa yake da shi, sabida abu ne da yake nishaɗantarwa, abu ne da yake faɗakarwa, abu ne da yake sa mutane wato nishaɗi. Kamar yadda muka sani, ganga yana da matuƙar mahimmanci, ganga yana da matuƙar tasiri, a yayin da ake gudanar da taro. Walau taron nan na biki ne, taron nan na suna ne, taron nan na siyasa ne, da dai sauran su. Mafiya yawan lokuta, idan za a gayyaci mutane, wato za ayi wani hidima na taron siyasa, za kaga ana amfani da ganga, yayin da ake kiɗa, sai ka ga nan da nan mutanne sun taru, sunyi gangami a wannan wuri. Za kaga mutane sun taru, sunyi yawa a wannan wuri. Shi yasa za kaga mafiya yawan lokuta, akan so wato masu kiɗan ganga, a du wani hidima da ya taso, nan da nan za kaga hidiman ya tara jama'a, ya tara yara, ya tara manya, ya tara tsofaffi, da ma sauran su. A kan samu wato nishaɗi a wannan ganga. Yayin da mafiya yawan lokuta, za kuga cewa mawaƙa ma, su kan bi masu ganga, don wani lokacin ana kiɗa na ganga, za kaga mawaƙi shi kuma yana bi, yana waƙar sa, wanda waƙar ze tafi ne dai-dai da wannan ganga, a samo wato abinda ake so. Yayin da wasu zasu iya tashi sun rawa har ayi liƙi, a samu wato kuɗaɗe, a dalilin wannan ganga. Nagode.

barka da warhaka a wannan hoto an gwodo mana hoto ne na bishiyan kwakwa wato kwakwa kamar yanda muka sani akanyi amfani dashi ta hanyoyi daban daban yayinda wato zakaga wani bishiyan kwakwa dogaye ne wani bishiyan kwakwan guntaye ne mafiya yawan lokuta anfi yawan samun bishiyan kwakwa guntaye waiyanda suke dauke da ƴaya ajikinsu na kwakwa dayawa kamar yanda muka sani ne kwakwa yanada amfani sosai yayinda ake sarrafa shi ta hanyoyi daban daban akan wato cira bayan an cira akan samo wato gatari a ciccire gefen wanin akan samo adda dade sauran abubuwa da za'a cire bayan kwakwan dashi bayan anyi amfani da waƴannan kayayyaki ko wuƙa an ciri bayan kwakwa akwai shi kanshi wato kogon kwakwa yayinda ake fasa shi bayan an fasa shi wato za'a huda shi wanin za'a huda ne da kusa yayinda za'a tsiyanyi ruwanda ke cikinsa wanda wannan ruwa ma ana amfani dashi ta hanyoyi daban daban yayinda akan wato hada ruwa na wato abin sha ya kuma akan iya sarrafa shi wato ta hanyoyi daban daban ko ba 'a sarrafa shi bama akan eabi ruwan kwakwa asashi hakan sa akofi asha akan kuma anfani dashi ahada wani ruwa na lemo wanda ze bada wato ze bada ma'ana ze bada wani wato sinadarai deze gyara jikin mutum baya ga nan shi kanshi wato kwakwan akanyi amfani dashi ta hanyoyi daban daban akan sarrafa shi ta hanyoyi daban daban yayinda akan kankare shi wato akan yi amfanida abun kankare kwakwa akankareshi yanda ze fito yayi yas yas yayi kyau sa'anan akan yi amfani da shugari anarka au sa awuta a narka bayan an narka a eabi wannan kwakwa da aka rigada an yanka shi azzuba acikin ruwan sikari bayan an zuba wato ze bada ma'ana zebada abunda ake kirada suna kwakumeti wannan kwakumeti akan ƙuƙullaace asaida sa'anan kuma akanyi amfani wato da kwakwa da aka yayyanka shi aka ƙanƙare shi wajan yin wato kunu akan sakashi acikin kunu asha sa'anan wani lokaci akanyi amfani dashi asaka acikin nono akwai hanyoyi daban daban da ake sarrafa kwakwa ake amfani dasu kwakwa abu ne dayake gyara jikin mutum yake kara masa kuma lafiya nagode.

Barka da warhaka. Wato a wannan hoto, an gwado mana yanda ake wato wasa ne, na dodo. Kamar yadda muka sani, a kan yi wannan wasa a lokuta daban-daban. Wani lokacin akan yi wannan wasa a ƙauyuka, har da ma wasu sassa na birane. Wannan wasa, a kan yi amfani ne wato da kaman kewaye wuri, yayin da za a samu dandali, wanda yake ɗauke da ciyayyi, ciyayi ba mai yawa ba. Sannan za ai amfani da karare, ko kuma in ce za ai amfani da sanduna, wajan da za a kakkafa a wannan fili. Yayin da za a kewaye shi, bayan an kewaye, za ai amfani da igiya, wanda za ɗaɗɗaura wa'innan sandunan. Bayan an gama da wannan, wato mutane ko kuma in ce jama'a, su kan taru wajan kallon wanna wasa na dodo. Yayin da zai futo yana wasannin sa, yana nishaɗantar da mutane, yana ƙawatar da mutane. Bisa ga dikkan yanayin shiga da yakeyi, shiga ne da yake gwada mana cewa wasa ya futo. Kamar yadda muke gani, yadda yake sanye da wato jajjayen kaya, sannan da wato fari a jikin sa, da kuma baƙi, wanda ake wannan wasa dashi. Yayin da idan yai wannan shiga, haka zai gwada cewa, wannan wato dodo ne da ake wasa da shi. A kan bada lokaci, wato wanda za ai wannan wasa, ko kuma in ce a kan sa rana da za ai irin wannan wasanni. Wasanni abu ne da yake da matuƙar mahimmanci yake da matuƙar tasiri, a tsakanin al'umma. Yayin da mutane suka zauna, ko kuma suka gama ayyukan su a gidajen su, ko suka gama ayyukan su a ofisoshin su, wuraren aikin su, ko suka gama aiki a gurin kasuwancin su, da dai sauran su. Bayan dawowa daga wuraren wa'innan ayyuka, wato ana da buƙatan mutane, su nemi inda zai sa su, wato asalin nishaɗi. Kamar yadda muka sani, akwai tarurruka, da gurare na shaƙatawa, da gurare da ake zuwa a kalli wasanni, wanda yake faranta wa mutane rai, wanda yake sa mutane a cikin annashuwa. To, wannan shi ma wasa na dodo, wasa ne da ake yin sa wato a dandali. Ana neman dandali ne ayi wannan wasa, yayin da dodon zai fito yai wasa, mutane suyi farin ciki. Nagode.

Barkan mu dai wannan hoto an gwado mana ne iyali watau abun da ake nufi da iyali a nan shi ne gida da ya ƙunshi ma`aurata wato gida ne da yake ɗauke da ma`aurata, mata da miji da kuma `ya`yansu kamar yanda muke gani a wannan hoto an gwado mana mata ne da mijin ta da kuma `yar su mace, kamar yanda muke gani gashi nan an gyara mata kan ta yayin da baban da maman suke nuna mata kulawa suke nuna mata soyayya yayin da suka zo ɗakin ta kaman yanaaka gwado ga ballon ballon a sama wato ɗaya daga cikin kayayyakin da take wasa da shi watau sauran kayayyakin wasan nan suma a gefe yayin da iyayen suke shiga ɗaki suka je da littafi suke watau karantar da ita ko kuma ince suke nuna mata abubuwa a cikin wannan littafi, wato abun da wannan hoto yake so ya gwada mana shi ne yana da kyau iyaye su rinƙa kula da `ya`yansu, su rinƙa karantar da su in suka samu lokaci su dunga duba al`amuransu su suna wasa da dariya da su a taƙaice da wannan hoto yana nuna mana ne iyali da kuma yanda suke gudanar da rayuwansu da `ya`yansu a cikin gida, na gode.

Barka da warhaka! a wannan hoto an gwado mana ne yanda ake wato ɗeban ruwa a famfo na gargajiya wanda ake ƙiran sa da famfo na tuka-tuka kamar yanda mu..ka sanni ne wato, anfi yawaita samun irin wannan famfo wato a ƙauyuka amma akan same su ma a wani sassa na birane wannan famfo yana taimako al'uma yana taimakon jama'a ƙwarai da gaske yayin da muka sanni akan zo wani lokaci da ake wuyan ruwa sosai yayin da zaka ga ana damuwa na yanda za'a samu ruwa kuma shi ruwa sai dashi ake rayuwa yayin da akai irin wannan famfo na tuka-tuka yakan taimaka ma jama'a wannan yanki yayin da zaka ga wasu sukan fita wato da jarkuna wasu kuma sukan fita da bokitai wasu sukan fita da wasu kayayyaki na aiki wanda ake ɗiban ruwa dasu ruwa abune da sai dashi ake rayuwa shi, sai da wato shi za'a dafa abunci kuma a hakan sa ma sai dashi za'a sha sannan a rayu ruwa abune da yake bada wato lafiya a jikin mutum kamar yanda muka sanni akan yi wuyan ruwa a lokuta daban-daban wani lokacin ma zaka ga gidaje koda anyi musu rijiyoyi rijiyoyin nan sai suyi saurin ƙafewa yayin da damuna taa bada baya kaɗan sai kaga babu ruwa a rijiyoyin mutane anan fa daga nan za'a fara damuwa yanda za'a nemo ruwa amma shi wannan famfo na gargajiya da ake yin sa famfo na tuka-tuka wanda ake yin sa yakan taimaka ma al'umar wannan yanki da akayi har ma da al'umar wani yankin baki ɗaya yayin da akan taho daga wurare da dama azo a ɗebi wannan ruwa shi wannan ruwa ba kamar wato wasu famfo da ake murɗe su a ɗebi ruwa bane akanyi amfani da ƙarfi wajen wato ɗeban ruwa acikin sa yayin da sai an buga wannan ƙarfe sannan yaja iska kafin ya fiddo da ruwan da za ai amfani dashi kamar yadda muke gani idan aka saka abunda za'a tara ruwan dashi sai an nemi wanda zai je ya bugi wannan wato ƙarfe tuka-tuka wanda zai fidda wannan ruwa wato har a samu a ɗiba ai amfani dashi bayan an ɗiba wato akan tsaida wannan buga wannan ƙarfe bayan an tsaida buga ƙarfen wato akan ruwan ya kan tsaya wani mai ɗiba na gaba shima yazoya ɗiba famfo na tuka-tuka na gargajiya famfo ne da yake taimakon al- uma baki ɗaya famfo ne da yake taimakon jama'a Nagode!

Barka da warhaka! wannan hoto an gwado mana ne yanda ambaliyar ruwa ya futo ta kan hanya wato ta layin unguwa kenan kamar yadda muka sanni ambaliyar ruwa sau da yawan lokaci anfi yin sa ne a lokacin damuna baya ga nan ma an aka samu wato wani kogi ko wani dam babba wanda yake ɗauke da ruwa wani lokacin akan sami ambaliyar ruwa acikin sa yayin da zai gudana ya kwaranya ya bi kan titi wato ya bi har layuka na unguwanni kamar yanda muka sanni ne yana da kyau ai ƙoƙarin wato kare yanda ambaliya ida da ruwa idan ya taso za'a samu kariya ga wato shigan ruwa gidajen mutane yayin da idan aka tashi yin titi za'a yi wato tonan wato gefen hanya wanda za'a zo wanda ake kira da kwalbati yayin da wannan kwalbati yakan taimaka wadin da ruwa ya tasan ma ambaliya za'a samu sauƙi za'a samu sauƙin yanayin yanda zai shiga izuwa cikin gidajen mutane yayin da wannan kwalbati za'a tone shi ne ye girma sannan a gine shi wanda idan ruwa ye ambaliya ya taho zai taimaka sosai wajan tafiyar da ruwan da kuma rage yawan shiga gidajen mutane kamar yadda muka sanni inda aka samu ambaliyar ruwa wato mafiya yawan lokuta akan samu asarar dukiyoyi wanin ma akan samu asara har dana rayuka jama'a wanda ba'a da buƙatan haka kamar yanda muke gani ga gidaje nan ruwa zai iya shiga wato gidajen mutane ya tattari wato kayayyaki da suke amfani dashi na yau da kullum ya tafi dashi wanin ma yakan tafi da rayukan mutane yayin da za'a iya gano wasu wasun ma ba za'a iya tsintan su ba sun tafi kenan wanda ba'a da buƙatan haka shiyasa ake so a ko da wani lokaci ya kasance ana shirye-shirye ko kuma ince tanaje-tanaje da zai rage wato yawan ambaliyar ruwa a cikin wato layuka ko kuma a gari ma baki ɗaya yayin da za'a wato yawan wato gina kwalbati da magudanar ruwa na gefen hanyoyi ko da a ce na layin unguwa ne shi titi ba sai babban titi na kan hanya ake masa wato maudanar ruwa ba wato kwalbati akan yi har a titi na layin unguwa sabida kare wato yawan yanda in ambaliyar ruwa yazo zai shiga gidajen mutane ye ɓarna ambaliyar ruwa dai ana wato ƙoƙarin kare shi ne ta hanyar giggina magudanar ruwa wato yanda ruwa zai bi ya wuce Nagode!

Barkan mu dai, a wannan hoto an gwado mana abokai ne, da suka samu wato abun sha. Misali ko a ce lemun kwalba, kamar yanda muke gani a wannan hoto. An gwado mana ne yanda abokai suke nuna farin cikinsu, suke annashuwa yanda yayin da suka hadu a wuri ɗaya. Wannan murna ya gwado mana cewa suna da haɗin kai a tsakanin su. Kuma abokan ba wai lalle zallan maza ba ne, taro ne da suka yi wanda ya ƙunshe maza da mata, dukansu abokan juna ne kumakuma za a iya cewa kawayen juna sabida akwai mata a cikinsu. Yayin da ko wanne yake ɗauke da a bun sha a hannunsa na lemun kwalba. Wannan hoto ya tabbatar mana da cewa abokai yana da kyau ya kasance suna da haɗin kai kuma suna ware lokaci ko kuma in ce suna ware rana da za su haɗu, su nuna farin cikinsi game da wani ɗan uwansu ko game da wani cigaba na rayuwarsu, ko makamancin haka. Kamar yanda muke gani a wannan hoto a taƙaice dai za mu iya bayanin cewa abokai ne da kuma kawaye, suka haɗu suke gudanar da farin ciki tare da abun sha na lemun kwaba. Na gode

Bar barkan mu dai wato wannan hoto ya gwado mana abun da ake kira da gareji watau shi gareji dai ɗaki ne da ake yin sa wani lokacin akan yi ɗaki ne a hanyan waje na ajiye mota, ana kiran wannan ɗaki da gareji sannan akwai kuma wurin da ake keɓance ski ake barinsa musamman na ajiyan motoci nan ma ana kiran sa da gareji watau ma`ajiyan mota kenan yanda ake zuwa a ajiye motoci nan ma gareji ne sannan a wani fannin akwai inda ake kira da gareji yanda ake zuwa a ajiye mota ko mota in ta sami matsala, ma`ana mota in ta ɓaci in za a kai ta gyara wato wannan wuri da aka keɓance shi ko aka gina shi sabida gyaran mota shi ma ana kiran sa da gareji, wurin da kae zuwa a ajiye mota ko kuma gurin da ake kai gyaran mota nan ma zaka je ka ga an ajiye motoci da dama wa`yanda bakanike zai zo ya dudduba su nan ma ana kiran wannan wurin da gareji kamar yadda muke gani a wannan hoto an gwado mana ne ga can ma`ajiyan mota ga kuma motoci nan da aka zo aka a ajiye su a wannan gareji a taƙaice dai wannan hoto yana nuna mana yanda ko kuma ince ɗaki ko wuri da aka keɓe na ajiyan mota

Barkan mu dai wato wannan hoto yana gwado mana makiɗi ne ko kuma ince ganga abun da ake kiɗa da shi watau ganga na ƙarfe ko kuma a ce masa gangan ƙarfe wannan ganga ana amfani ne da shi a wurare daban daban akan iya amfani da shi a lokacin biki na suna akan iya amfani da shi na saurauta akan iya amfani da shi a lokacin biki na suna akan iya amfani da shi a wasu wurare da ake nuna wato farin ciki, shi ganga ana amfani ne da shi wajen fidda sauti ma`ana yana bada sauti mafi yawancin mawaƙa suna amfani ne da abun da ake kira da ganga kamar yadda muke gani a wannan hoto yanda za`a kaɗa musu wannan ganga yanayin yanda waƙar su take idan suka zo waƙar za`a dubi waƙan sannan za`a masu ganga a masu kiɗa da zai tafi da wannan waƙa wato ita ganga aba ce da take fidda sauti da zai nishaɗantar da mutane kamar yadda muke gani a taƙaicen taƙaitawa dai wannan hoto yana nuna mana ganga ne ko kuma ince ganga da ake kiɗi da shi wanda yake fidda wato sauti.

Barkanmu dai, wannan hoto yana gwada mana yadda ake gaida uwa, wato yadda ‘ya’ya suke gaida uwarsu ko kuma ince yadda yara suke gaida mahaifiyarsu, kamar yadda muke gani a wannan hoto yara ne guda biyu da suka zo ɗaya ya ritsina wato ya tsuguna ya durgusa da guwiwunsa, yayin da ɗaya kuma ya kwanta a kwance ya ɗan ɗago kansa, duk wannan yanayi yanayi na girmamawa wato yanayi ne aka gwado yadda suke girmamawa mahaifiyarsu a yayin da zasu gaishe ta, kamar yadda muke gani ita wannan mahaifiya ko kuma ince ita wannan Uwa tana zaune ne akan kujera, ta zauna yayin da yaranta suka je gabanta don nuna mata girmamawa suka je gaishe ta, ɗayan ya tsuguna ne yayin da ya yi mata wannan gaisuwa na musamman shi kuma ɗayan sai da ya kwanta, akwai yanayi na ladabi da ake gwada ladabi ma Uwa kala daban-daban, in za a yi gaisuwa dam aba a so a gaida Uwa wato mahaifiya a tsaya mata a kai ko kuma a tsaya a kanta ayi gaisuwa, kamar yadda muke gani a wannan hoto, Uwa ce take zaune a kan kujera tare da ‘ya’yanta guda biyu suka zo gaisheta suka gwada ladabi da biyyaya a wurin wannan gaisuwa, na gode.

Barkanmu dai wato a wannan hoto an gwada mana ƙungiya ne na yara. Wannan hoto ƙungiya ne na yara, wato yara ne da suka haɗa Kai suka ba da wani ƙungiya na musamman. Kamar yadda muke gani a wannan hoto yara ne da mata waɗanda suka ɗan taso da ma manya. Wato akwai waɗanda suka taso kamar masu shekara bakwai shekara biyar, huɗu, uku har ma da mai shekara ɗaya karamin ne sosai. Ƙananu an gwado su su uku a cikin waɗannan yara, yayin da suke murna suka ɗaɗɗaga hannuyensu a sama sun ba da wani haɗin Kai na musamman. Yana da ƙyau dama yara ya kasance akwai haɗin Kai a tsakanin 'ya'yayenmu, ya kamata a ce akwai haɗin Kai a tsakanin yara. Su taso tun suna yara akwai haɗin Kai a tsakaninsu kamar yadda muke gani ko kuma in ce yadda hoton yake gwadawa yara ne suka haɗu na unguwa ɗaya suka ba da haɗin Kai mazansu da matansu suka ba da wani wurin na haɗin Kai. Na gode. i

Barka da war haka a wannan faifai an gwado mana ne wato mata yanda take bayani a kan wato abubuwa da take tsammaninsu a rayuwa wato yayinda take bacci ko take tinanance tinanance da kuma abubuwa da take yinsu ko kuma in ce da take gudanar da su a zahiri. Kamar yadda muka sani wato abubuwa da ake tsammaninsu abubuwa ne da kake tunani za ka iya zamowa a nan gaba ko kuma abubuwa da kake da tinanin za ka iya yinsu a nan gaba. Abubuwa kuma wato da kake aikata su ko in ce ake aikata su a zahiri kamar yadda aka gwado a wannan faifai an gwado mana ne yanda take gudanar da ayyuka wato na rayuwarta. Kamar yadda muka gani da farko an gwado ta ne da abubuwan da take yi na zahiri wato takan zauna ne ta ta yi wato tsaftace gidanta. Kamar yadda muka sani aikace aikace na gida abu ne da yake da matuƙar mahimmanci wato yake kuma da matuƙar tasiri. Yayin da muka ga cewa tayi su shara wato yanda ta tsaftace gida ta yi su wanke wanke ta gyara ɗaki yayin da ta gyara wato kujeru, ta kaɗe shi, ta goggoge talabijin da sauran aikace aikace na ɗaki da ake zama. Baya ga nan, ta wuce ɗaki wato inda ake kwana ta gyara gado yayin da tai shimfiɗi ta gama da wannan, ta je tai tsaftan wato bayi, yanda ta tsaftace banɗaki ta fita tai su shara bayan ta gama da waƴannan, waƴannan aikace aikace aikace abu ne da take yinsa a zahiri, wato na tsaftan gidanta na, tsaftan mahalli. Tsaftan mahalli abu ne da yake da matuƙar mahimmanci wanda aka gwado mana takan yi shi wato a a cikin abubuwa da take aikatawa na zahiri. Baya ga wannan, an gwado ta wato takan je tai girki kamar yadda muka sani girki abu ne da yake da matuƙar mahimmanci yayin da ta je dafa abincin dare za mu ga cewa ta tsaftace kitchen ɗinta ta tsaftace wato madafan kenan yayin da ta fara gudanar da aiki. Ta buɗe firiji ta ɗauki duk abubuwan da take da buƙata wanda za ta yi amfani da shi yayin da ta yi abinci wato abincin dare yanda ta girka abincinta ta haɗa su ruwan zafi kenan, ruwan shayi, ta zauna ta sha. Baya ga wannan, wannan ma aiki ne da aka gwado mana wanda take yi wato a zahiri. Yayin da bayan ta gama waɗannan takan je ta zauna ne da tai hira da ƙawayenta wanda muka sani hira ma da ƙawaye abu ne da yake da matuƙar mahimmanci wato a abubuwa da take yi ko kuma in ce take aikata su a zahiri. Abubuwa wato da ake tsammaninsu wanda ze iya zuwa wa mutun a gaba ya yi su ko kuma ya zamo da wanda wato ze ke yinsu a zahiri abubuwa ne dukansu waƴanda suke da matuƙar mahimmanci. Na gode.

Barkan mu dai watau a wannan fai fai an gwado mana yanayi ne yanda ake tafiye tafiye kamar yadda muke gani yanayi tafiye tafiye ko ince yanda ake zirga zirga watau sufuri kenan na mutane yanda ake diban su daga wani wuri zuwa wani wuri watau yadda ake zirga zirga na mutane akan ababen hawa watau an yi bayani ne an gwado mata ko ince mace tana bayani akan yanayin yanda ake zirga zirga na mutane akan abun hawa a wannan ƙasa ta Najeriya tayi bayani ne cewa akwai ababen hawa ko kuma hanya ne na kasuwanci da mutane suka samu sana`a kasuwanci da shi yayin da akwai manyan motoci ko kuma na ɗiban mutane da kuma kaya sannan akwai motoci ƙananu da suke ɗiban mutane daga nan unguwan suna zuwa nan unguwan watau mota bus kenan akwai kuma ƙananun mota da suma suke wannan yawo na sufuri na kasuwanci daga unguwanni zuwa unguwanni daga wani gari zuwa wani gari duk dai akwai wa`yannan motoci sannan akwai jirgin ƙasa watau jirgin ƙasa wata doguwan mota ce da itama ake sufuri da ita daga wani gari zuwa wani gari akwai jirage da muke da su na ƙasa akwai motoci da muke da su na hawa watau na sufuri kala daban daban watau wannan hoto yana gwada mana ne yanda ake sufuri da kasuwanci na sufuri, na gode.

Barkan ku dai a wannan faifai an gwado mana gida ne da ya ke ɗauke da watau iyalai ma`ana iyalai ma`anan iyalai a nan shi ne watau mutane na wannan gida kamar yadda aka gwado mana gida ne da yake ɗauke da mutane watau uwa da uba da kuma `ya`yayensu watau mutum na farko da yake da mahimmanci ko ince ginshiƙin gida watau mutane biyu ne da uwa da kuma uba wanda sune jigo na cikin gida ko kuma ince jigo ne na gida jigo ne sabida sune ma`auratan sannan kuma da `ya`yayensu guda biyu a ciki wannan gida da ake gwado mana, shi uba akwai wasu ɗawainiya da zai ɗauka kamar nemo kuɗi da kawo abincin da za`a ci kawo tufafi watau situra da za`a saka da uwan da kuma `ya`yanta wurin ɗaukan ɗawainiya su kuɗin makarantan yara da dai sauransu, yayin da ita uwa ma akwai rawar gani da take takawa wurin kula da tarbiyan yaran dafa masu abinci shirya su wajen zuwa makaranta da sauran wasu aikace aikace na cikin gida da zai nuna itama tana na da mahimmanci a wannan gida sannan yaran suna zaune ne cikin farin ciki yadda aka gwado su suna kallo makaranta da dai sauransu, watau gida ne da yake ƙumshe da iyali a cikin sa, na gode.

Barkanmu dai wato a wannan faifai an gwado mana ne yadda mace take zaune take gudanar da ayyuka wato ƙararrawa ko Kuma in ce yadda agogonta ya buga lokacin da za ta je ta yi bacci, wato wannan mata an gwado ta ne tana ɗauke da na'ura a cikin gida, a cikin gidanta a wurin da take aiki ciki yadda aka gwado ta na'ura mai ƙwaƙwalwa yadda take amfani da shi wajen ayyukanta da Kuma kalle -kalle na fina-finai a cikinsu. Tana cikin wannan aiki ne da na'ura mai ƙwaƙwalwa yayin da akwai agogo a gefensa inda ta saita lokacin da zai gwada mata wannan lokaci ne na baccinta. Yayin da agogon nan ya yi ƙararrawa wato ya kaɗa sai wannan mata ta rufe na'ura mai ƙwaƙwalwan ta mayar ta ajiye shi a ma'adana, yayin da ta adana shi, ta tashi ne ta je ta tafi ɗakin wato ɗakin da take kwana ciki farin ciki tana tsale-tsalenta tana wasa, yayin da ko da yaushe kafin ta yi bacci sai ta je ta yi wanka inda aka gwado ta ta je ta yi wanka ne ta canza kayan kafin nan ta kwanta bacci. Wato wannan faifai yana gwada mana mace ce da ta sa ƙararrawa don ya gwada mata lokacin da za ta je ta yi bacci. Na gode

Barkanmu dai wannan faifai an gwada mana mace ce yanda take hutunta wato da daddare a gidanta kamar yadda muke gani a wannan faifai na bidiyo an gwado mate ce yanda take cikin gidanta yanda take gudanar da aikace aikacenta na cikin gidanda da kuma yanda take hutuwa da yanda take hutunta kamar yadda muke gani a wannan faifai an gwado ta ne ga tanan yayin da tashiga madafa ta je ta gudanar da wato girki na abinci bayan ta yi abinci ta gama ta soya mıyanta ta gama bayan ta yi mıyan ta gama ta dafa abinci wato da ta dafa ta je ne ta ajiye shi a wato wurin da ake zuwa a ci abinci bayan ta yi wannan abinci ta gama ta ajiye ta dawo ta kira mai gidanta yayin da shima ya zo ya jona ya zauna a wurin cin abinci wannan gida ya gwada mana cewa gida ne da ke zaune cikin farin ciki yanda ta yi mana bayani akan cewa abincin ma tare suke ci abinci takan koma ne yanda take hutunta naga ba a gidanta takan koma ne ta ɗawo abun rubutu takadda wato da litafi tana zane-zane wato ita ma’abocin zanane a litafi. Na gode.